ONedbank CITI DASH otayi hiya noku ithana aatondokidhingi opo ya kuthe ombinga methigathano lyoshinano shookilometa omulongo. Otayi shangitha N$350 , muno omwakwatelwa okambindja oshowoo ombandi. Ethigathano ndika ota li ithanwa Run this city.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomo mpungulilo dhoka tadhi kwathele aanangeshefa yopevi oku longa nuupu noshimaliwa. Okuya kwathela pakupungula oshimaliwa shawo kaashina iihohela yananena oshowo omikuli tadhi vulika oku shunithwa nuupu kaape eyongayongo nekatasho.

Ombaanga ndhoka hadhi gaandja omayakulo gopamapungulilo moshigwana nadho odhi na wo oshinakugwanithwa nedhanonkandangala enene okushunintha moshigwana, shika ohaye shiningi pamikalo dhayoolokathana ngaashi okuunganeka nokukwashilipaleka omaudhano gi ili nogili, shika otashi kwathele okutunga po omudhingoloko gwakola noku nkondopeka oshigwana.

Ombaanga yoNedbank Namibia otayi ku kwathele okulanda osheenditho shehogololo lyoye okuza kwaa shoka oshishona sigo oketoloko ndyoka enene. Shino otashi ku kwathele nokulonga nuupu miilonga yongeshefa yoye inaashi ku pula nando iifuta yopetameko. Kuuyelele mwa shino talela po oshitayimbaanga shi li popepi nangoye shaNedbank.